salo n-laɣim bɛ galisiya pam shɛba nyɛla paɣaba ka shɛba nyɛ dabba shɛba ye liiga piɛla ka shɛba ye liiga ʒɛhi shɛba ŋun pili zupiliti ka shɛba mi bi pili shɛba mi gbubi kikahi ka shɛba gbubi fulaaki nima.

Niriba m boŋɔ bɛ ʒila moɣali nangban kpaŋa bɛ sheba nyɛla paɣaba ka bɛ Sheba nyɛ dabba sheba ʒimi ka sheba mee ʒɛya Sheba be moɣali maa puuni jirambisa za bɛ tooni.

sochɛniba n bɔŋɔ be galisiya be shɛbi barila yuri ka shɛbi bari laakum nima ka shɛbi chɛni tiŋa yiya bɛ bi tuuni ka mori bɛni

Duu puuni n bɔŋɔ salo bɛ duu maa puuni shɛba do tiŋa ka shɛba do gariti zuɣu shɛba nyɛla paɣaba ka shɛba nyɛ dabba shɛba zaya ka shɛba ye liiga piɛlla.

Mɔɣuni binkɔbiri ni bɔŋɔ bi zɛla kom gbuni binkɔbiri kamani wolga mɔɣu ni kparibuhi bi zɛla kom gbuni ka bi shɛba mi nyuri li tihi bɛ bi tooni.